A nan abunda muka fi so, ya bamu a game da gadon mu, shine a ko wani lokaci ya kan bam irin labari, da nagartan wannan gonar da kuma irin yabanya da ake samu a wannan gona. Saboda kowa zakaga yazo ya luuluɓe shi ne, saboda shi myun ne mai fara'a, kuma ya iya bada labari, ga to ko da yaushe, burin mu muji irin labarin zai bamu a game da yabanyanyan da ta bunƙasa, da yadda ake sa mata duk wani abu da ake buƙata. To, za kaga kowa to ze zo ya zauna yai shiru yana saurara, saboda bai so yaga ya tsallake ko da gutsire ne, saboda abu ne wanda yake da amfani gare mu, wanda mu ma in mun bashi gadashe ga ƴaƴan mu, su kan su zasuyi farin ciki, to mu ma kanmu muna farin ciki an bamu labarin wannan gadon. Saboda, tarihi yina da tasiri game da mu, ga al'umma gaba ɗaya. To, a haka za kaga mu kanmu muna farin ciki da jin daɗi, saboda yadda yake bamu, da kuma irin nasarori da muka samu, da muka samu, da muka samu saboda samun wa'innan abubuwan. To, a haka abubuwan ya ke tafiya tun farkon lokaci, kuma yanayin da muka sameshi mutun ne zaka ganshi ko da yaushe cikin nagarta, da kuma faɗa mana abubuwa wanda za muyi, in munyi wannan zai amfane mu, kamar yadda yanzu muke so, muka dinga jin irin wa'innan abubuwan daga wurin shi, to haka zakaga ko da yaushe mu ke zuwa mu kasance da shi, saboda jin wani abu da zai amfane mu, da kuma abunda mu kan mu, wanda in bada zai amfanar. To, a haka a haka muke tafiya, kuma ko da yaushe, shi mutun ne wanda ya kan so mu kasance a kusa dashi. Saboda mu kan mu, bamuso ace yau mun zam bama tare dashi. Gaskiya bamu so a ce mun zama ba ma tare dashi, saboda abu ne mai muhimmanci wanda in ka tsallake wani abu guda ɗaya, to za kaga kai kanka baka jin daɗi a kan kanka, balle su a kan kansu. To, haka za kaga abun yake tafiya, amma yanzu dai wannan shi ne taƙaitaccen bayani ne a kan wannan magana na yanzu. Wannan shi ne.

Ah kaman yanda muka gani a nan ganye wanda muke amfani da shi saboda dabbobi marassa lafiya. kaman gayen shuwaka. Gayen shuwaka ganye ne mai daraja da amfani ga dabbobi. Ba ma iya dabbobi ba har ma mutum saboda abu ne wanda ya ke wanke cikin dabba, da tsutsa da duk wani ciwo, da irin ciwon ciki, da kowane irin cuta wanda ya ke damun dabba. Da na sa mishi to za ka ga wannan dabban ya samu lafiya. Kaman yanda shi ma in muka duba kuka. Tsaki na kuka to kaman yadda aka tankaɗe kuka, to wannan tsakin na kuka ana amfani da shi a ciki ana sa musu saboda lafiyae su, ya na ƙara musu lafiya sosai. Ahh kaman shima maɗaci da muka sani. Shi maɗaci kaman yanda kuka sani, akan daka shi ko kuma aa shi ma ana daka shi ne a ijeye shi saboda tsaro, saboda in lalura da ya faru akan musu amfani da shi ne domin samun lafiyan waƴannan dabbobin a cikin sauƙi ba tare da ansha wahala ba. Kaman yanda muke gani amma abun da yafi babban amfani shi ne kaman wanda muka fara da shi, umm, babu wanda ya kai shi a ciki. Amma kuma in muka duba akwai ganyayyaki da yawa wanda sukan ƙarawa dabbobi lafiya baicin sun ƙara musu lafiya sannan kuma magani za su musu magani a cikin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba ko shan wahala. Za ka ga an samu waraka babu wata tangarɗa. Kaman yanda irin ganyaye da ake amfani da shi. Yanzu in muka duba irin gayen rauga. Ganyen rauga ka ga shi me ya ke da suna, abinci ne ko magani a gare su. Yanzu kaman mutane amfanin da suke yi ma dabbobi kowane dabba ya na cin dussa. To irin dussa dussan masara. To dun masaran ko da za'a cire wannan dussan da ake rena shi shi ne masara. Saboda sinadari da komai ya ƙare ma wannan abun. Shi kuma duk mutumin da ya ce wani daga wannnan kawai zai je ya sai dussa ne amma sanadari da ƙara ƙiba da kumari da komai ya na cikin wannna. Ya na cikin shi ya na cikin shi to tun da ya na cikin shi ka ga abu ne wanda za ka yi amfani da shi saboda wannan daban ya samu kyakkyawan kulawa daga gurin mai shi. Sannan kuma ya samu ingantaccen lafiya wanda shi kanshi, duk wanda zai ganshi zai ba shi sha'awa.

um kaman yanda muka gani muka sani a nan duk wani abu da mutum ya fuskanta ya na so ya iya ko ya koya to dole sai bi wasu hanyoyi wanda zan faɗa a yanzu. Misali in ka na so kayi um sana'a dole sai kaje ka samu wanda suke sana'a irin wannan ko wanda suke haɓaka kasuwanci shi, basshi yiwuwa ace misali ka na sana'a sannan wanda kaje ka haɗu dasu ba alaman cigaba. To dole kaman yanda in za kai yi kiwo dole sai kaje ka samu wanda suka daɗe a tsarin suka san shi kanshi minene kiwo, da miye matsalan dabba. To yanda muka yi muka samu waƴannan abun gaba ɗaya mun san shi ne da bin, saboda bin hanya wanda suke akan hanyan saboda bin hanyan su shi zai rage ma mutum duk wani wahala da zai sha. Saboda duk wani dabba da muka sani da abu ya kama shi ba sai ka tsaya ka sha wahala ba kawai za'a ce ma za mu yi kaza ne, wannan matsalan kaza ne. Domin misali za ka iya zuwa ka siyo dabba, sai kawai ya zo ya na cisgan gashin shi ya na abu kasan to ba za ka rasa wannan wane ciwo ne, kuma da an duba za'a ga wannan ai ciwon ma na hanta ne. Ciwon hanta ne duk a wannan dabban dole a yanka shi. Dole a yanka shi. ya zama wajibi ne. Saboda ba zai taɓa lasting ba. Ko ka ce za ka bar shi dole asara za ka yi in baka yanka shi ba. Dole. dole mutum ya yanka shi saboda ya samu saboda ya sami in ba haka ba zai mutu.saboda Ko duk wani abun nan ne saboda ko iyaye ne da kakanni wanda ka taso ka gansu akai ka taso ka ga su na wannan abun ya na baka sha'awa kaima haka ka zo ka fara. To tunda ka fara ka biyo hanyan su, to abu ne ya zaman ma wajibi wanda za ka tsaya ka koye shi ta yanda kaima zai zama alfa... abun alfahari ga kanka, ga al'umman ka, ga ƴaƴan ka, saboda amfanan da mutane za su dinga yi shi ne babban abu. Domin duk abun da za ka yi ace kai ɗai ne ya kasance ba wani wan ɗora akai wanda zai gaje ka to abun ya zan bai da amfani ke nan. Amma ka zo kai ka iya sannan mutane su na amfana da kai to ka ga daman wannan shi ne abunda kowa ya ke burin ya samu a rayuwan shi. Yawwa, Wannan a taƙaice kenan. Kaman yanda na fara bayani to haka za ka ga dai mun koye shi ne ta hanyan bibiyan wanda ke hanyan su nuna muna sannan da zuwa gurin likitoci.

A kamar yadda muka gani muka sani a nan ibadan tsaftace ƙasa abu ne wanda abu ne ma kyau sannan kuma in muka duba shi kan shi ƙona ganye ƙona ganye abune wanda yake samuwa a lokacin da ake shirye shirye da hada hada na amfanin gona zaʼa fara shirye shiryen noma to dole zaʼa zo a share gona in aka share gona akwai sharan gona daman da ake kamin shuka zaʼai gayya daga gida a tafi gona in aka tafi gona zaʼa je ita gonan duk wasu ganyayyaki da meye na gonan zaʼa tattara su su zama a guri ɗaya in suka zama suna guri ɗaya shike nan abunda ze kasance na gaba se a ƙona su to matsalan shi wannan ƙanshin ganye nashi bashi da daɗi domin irin abun da zaka ji yana tasowa to gaba ɗaya ba abune me daɗi ba abune mutum ze ringa jinshi shidai gashi nan wanda dole ko kana gurin zesa jikin ka yai ƙauri zesa ma jikin ka yai ƙauri dole ka nisanta da gurin saboda shi abun ba wani daɗi ne gareshi ba sannan ita kanta gonan dama in aka samu wannan abun a gona aka ƙona to yama mata taki ne daidai da wannan gurin zaʼa in abun yana da yawa zaʼa iya ƙara babbazashi domin amfani ya samu ƙara inganci ya sami ƙarin lafiya da da kuma bada yanayin yanda zeyi bayan haka shi yanayin a ganyen yanda koda ana misali ma ana iska to in ana iska zaka ga tundaga can nesa kana jinshi zaka jishi to abu ne zakaji kana jinshi ba wani daɗi ne yake dashi ba a shaƙa wanda in kana ma da abu toshe kun hanci zaka toshe hancin ka saboda dai kaddai ka shaƙa wannan abun saboda rashin daɗin shi da zaka dinga ji a hancinka wannan a taƙaice kenan saboda abune wanda zaka ji ranka baya so tinda shi ba ƙanshi keda shi ba balle kace zaka ringa shuƙa kana jin wannan abun wanna a taƙaice kenan

A wannan abu ne wanda tin daga nesa in mutum yaga wannan hayakin na ƙona abu zaka ga tin daga nan wani kaman zakaga yay tsaki ya tsaya ya fara neman mafuta iya tinanin to shi yanzu taya ze iya wane hanya nema ze samu ya guje ma wannan hayaƙin na farko saboda na farko dai hayaƙin tindaga [c?] tindaga rigar da mutum yasa ba ze tsira ba rigar da kasa ita kanta dole hayaƙin ze taƙaita mutum ze dinga ƙauri saboda ƙaurin nashi ba daɗi ke dashi ba um abu ne wanda be daɗi wa mutum tin daga nesa yana gani ranshi ze ɓaci ya nuna damuwa sosai saboda a hanya ma se dai a dinga kakkauce mata daidai hanyar da abun yake bi bale kaga mutum ya samu ya ɗanci kwalliya ya biyo hanya sannan kuma ya dinga a wannan abun ya bari ya dinga taɓa shiba mutum baze bari ya shafe shiba dole mutum ze guje mishi saboda samun ya kasance a gurinda ba zeji wani abu a ranshi ba saboda wani abu abune wanda in kaga yanayin ƙanshin nashi yanda ze shige ka to tinda abune wanda beda daɗin ji saboda ba ganyayyaki ne da yawa to za kuma su taru su bada wani ƙanshi ma banbancin abu wanda duk mutum ma baze so ya dinga jinshi ba sannan duk wanda yazo ya gani ze na ƙorafi akan um waya zo ya kunna musu wannan abun gaskiya baʼa dace ba baʼa kyauta ba ƙanshi ne wanda beda daɗin ji be da daɗin sauraro kuma be da daɗin gani kuma duk wanda ze gani se kaga yana ƙunci yawwa baza kaga mutum yaga wannan abun yayi dariya ba in kaga mutum yay dariya se dai wani in ya shiga gurin zakaga gaba ɗaya yana neman taimako yana gudu ya toshe hanci sannan zaka ga mutum yai dariya amma duk mutum da ya shiga gurin baza kaga alamun farin ciki a tattare dashi ba se dai kaga alamar ɓacin rai yana gudu saboda ya gujewa wannan abun wannan a ɗan taƙaicen taƙaitawa kenan daga shi baya nin wannan abu da ake bayani yanzu

um anan in muka duba muka gani abu ne wanda yake haɗamu saboda su tin daga iyaye zuwa kakanni in aka shirya tsaftace gona to zaʼa taso ne k kowa ya haɗu in aka ce kowa ya haɗu tin daga kan uba ko ince tin daga kan kakan uba ƴaƴa kai har ma da jikokin shi baicin ma da jikoki ƙila da ƴaƴan abokai da ƴaƴan misali in za'a ce za'a je gobe ne tin jibi ma tin yau in za'a je gobe tin jiya misali ko rana ma kafin in dai za'a fara tarawa ace za'a sanar ma wane da wane akwai aiki da za'a yi to ana buƙatan kuwa se ya samu wannan sanin domin a hahhaɗu kar aje ai yanki abu ne wanda kowa se ya sani sannan za'a haɗu yanda za'a haɗu gobe za'a ce ƙila inda babban gida ne to za'a ce ran kaza zamu je aikin tsaftace gona sannan zamu haɗu a guri gidan wane da ƙarfe ƙili ace bakwai za'a fita in ma mutum be karya ba a can ze karya ya samu ya ci abinci sannan se azo a kama hanya a tafi gona saboda aje atsaftace gona wannan to yanda ake haɗuwa kenan saboda abune wanda zaka ga in aka sanar kowa zakaga koma ya fito yayi shirin aiki aiki saboda shirin aikin shine ze bada daman daga ganin mutum kasan eh tabbas ya shirya yin aikin bawai mutum zeje gona kaganshi ya ya ya ci gayu ya zauna ba a'ah shirin aiki ne zaka ganshi dashi yasa saboda aje a gabatar da wannan aikin a cikin nishaɗi da walwala da irin labarai da ake yi kuma za kaga yanayin ma tafiyar da ake yi tafiya ne wanda ana yi ba wai shiru shiru ba tafiya ne ana yi ana bada abubuwa na dariya da menene da meye haka zaka gani to wannan yana kasan cewa ne a lokacin da aka haɗu aka kamo hanya sannan shi kanshi ana aikin ana aikin ne ana nishaɗi sosai

kamar yadda muke gani anan babban abunda ze fara zuwa raina in naji ƙara da kuma shi da ƙona wannan ganya gunana babban abun da ze fara zuwa raina shine waye yasa waye yasa wannan shi kanshi wutan da yake tashi saboda in har ba wai mutum ne yasa ba kuma ƙila gashi a gonan kane to seka gani gona lokacin, lokacin a da za'a tsaftace gona ne a'ah ko ko bayan shuka ne kaji wannan ƙaran to a cikin abu biyu ne in lokcin da ake tsaftace gona ne to ba abu ne me damuwa ba wanda abunda ze fara zuwa ranka kaga anma taimakeka ne ana tsaftace ma gurinka saboda kai kanka zaka samu sauƙin aiki in kuma lokutan da akwai yabanya ne kasan wannan kawai an zalunce kane to wannan an zalunceka ne saboda ka riga ka gama kashe duk wani irin kuɗi da zaka kashe a gonan saboda ka sama ƴaƴa da albarkacin gona kuma ga yanzu wani yazo yasa wuta hankalin shi kwance ze barka a cikin jimami da abubuwa na rayuwa kuma wannan ai abu ne wanda ze iya sama zuciyar mutum ya taɓo annoban gona da muke ganin ta gona ita ne mutane be cin gona to dan haka nima bansan halin da zasu sa kansu ba saboda in muka duba mutanen ƙauyika babu wani abu da suka riƙe a rayuwansu wanda suke ji dashi kuma rayuwar su akan shi yake irin noma saboda na farko dai ba karatun boko suke yiba a'ah ko wanne ya taso ne ya cimma gidansu ana noma shima daya taso za'a sashi a hanya to duk abinda ze ci a shekara a waƴannan gonakin nasu zasu shuka in sun shuka wanda har wata shekarar ta dawo ita ne ze amfani dashi wannan ɗaya daga cikin amfanin noma kenan baicin amfanin noma sannan kuma akwai a siyarwa da mutum zeyi baicin siyarwa akwai sadaka baicin sadaka ma a kamar yadda muka sani akwai zakka wanda mutum ze bada wannan duk daga cikin amfanin noma kenan da muka gani a saboda to amma duk dai muna magana akan shi abunda ze fara zuwa ran mutum ne to abunda ze fara zuwa ma mutum shine tuƙa tuƙan da ƙanshi abun da ya bayyana a gonar ka to ya za ai ka guje mishi dole se kaje ka jira ka ɗebi duk yanda zaka bi da wannan shi a ƙona.

um kamar yanda muke gani shi daman ƙonanan ganye da ake yi yawanci um abu ne wanda ƙasa daman take amfani dashi take amfana dashi taya take amfana dashi saboda an kauda duk wani abubuwa an ƙona shi shi wannan ƙasan to in aka baza shi to shine yakan zama dama amfani ga ƙasan gurin saboda yabanyan da za'a shuka ya kasance me kyau me kyau a ciki sannan amma iya ma har gonar ma har abunda ke gefanshi zaka ga indai wannan um hayaƙin ya shashsha feshi sosai duk wani ganyayyaki da kuma suke can gefe indai wannan hayaƙin ya ya jima yana gurinzakaga shi kanshi ya kame shi saboda um abu ne wanda binku abun to ganyeyyakun shine ya zama gashi nan ganyen ma koda ɗanye ne to yakan zama shima kanshi gashi nan saboda hayaƙi da yake taɓan shi kuma hayaƙi in yana taɓan abu ai in mutum ne ma ba abun da hayaƙi ze iya kashe mutum hayaƙi ai hayaƙi abune ai to zaka ga kamar yadda muka gani ba iya muhallin ba saboda duk gona wanda akai mata wannan abubuwan to zaka same ta ta samu abubuwa da yawa wanda mutum ze alfahari dashi sannan ze ji daɗin shi sosai kan yanayin yanda ze iya bayyanawa mutane duk wanda zeyi to to shida kanshi ze bashi shawara na farko dai kenan mutum ya bashi shawara sannan ya tabbatar wa mutum ya samu wannan aun saboda ingancin shi ƙasan da kake shuka dashi sannan da amfanin da mutum ze shuka domin ta samu yabanya riɓi kan riɓin riɓi ba wai ɗan kaɗan ba saboda ba abu ne wanda zasu tsaya ana ganin kaman za'a samu ko baza'a samu ba a'ah indai anyi to shike nan kawai zance ya ƙare abun da ka ajiye kawai shine daman a jira lokacin da yabanya ze yi to wannan a taƙaice kenan kamar yadda muke gani saboda duk gurin ,gurin da aka ƙona abun ai yafi jin daɗi sannan na gefan shi daman shima abune wanda za'a baza mishi shima ze amfana dashi

a kamar yanda muka gani muka sani abu mafi amfani gurin yin shuka tare abune wanda in kuka fara shi tare zaka ga yana tafiya ne zakuyi komai tare sannan akwai abubuwa na amfanin yanda duka ze muku amfani sannan zaku dinga samun shi kanshi noman shi kanshi noman ze sauƙi domin yanayi na cewa wasu abubuwan yanzun in kuka haɗa duk abun da aka haɗa kuka siyeshi to yafi ma kai kaje kai ace ƙila kai ƙwallin ƙwal ne kai kaje ka siya se kaga kafi samun tsada amma nan in zaka haɗa abu ka siye shi sanan kuyi amfani dashi cikin sauƙi saboda abu ne da wanda kuka yi tare kuma zakuyi a gona ƙila maƙoci ne kuma makocine inba ma maƙoci ne maƙoci ne na gona ne na kusa da gida ko kuma a'ah daman abokai ne to in amfanin da abubuwan tare shi zeba mutum dama da sauƙi kuma da akwai abunda in kace zaka ringa siyan shi ɗaiɗai ne wahala zaka yi amma in tare ne to zaka ga kawai sauƙi ne ya samu ba wani ruwan mutum da cewa ai bari ni in mana in se wannan daban a'ah kai kanka ka samo naka sauƙi saboda aiki na tare da akayi domin samun amfana duka gaba ɗaya yawwa to in kowa ya anfana gaba ɗaya to zakaga kuma ba aiki mafi sauki sauƙi da gata wanda zakayi ma bakasan kayi ba se aiki tare aiki tare shine wanda zaka yi ka sama sauƙi na farko dai shi kanshi sauƙin abune zakayi saboda ai hannu bitu yafi hannu ɗaya abu ne wanda ba kai kaɗai zaka yi ba wanda ko ƙila kai zakayi kai ganda da meye da meye amma kuma zamanku ku biyu a gurin shine ze baka daman ka zage kayi aiki domin kaga ɗan uwan aikin naka shi be samu irin wannan abu da ka samu na ganda ko san jiki ba to abu ne wanda yake da amfani tin daga gurin yi sannan baicin amfani sannan da ƙara samun haɗin kai da lura da fahimtar juna da yake kasan cewa

um shi a nan hanyoyin rage ƙwari, ko a muhalli, hanyoyi ne da yake daɗewa, saboda hanyoyin rage ƙwari kamar haka: na farko, ƙwaro duk inda aka bar wani abu a buɗe, to tabbas sai ya shiga wannan abun domin yabo, amma duk abun ƙwari, indai za a cire, indai za a samu wannan ƙwaron, ai ko za a rufi, misali a ce abinci, abinci in aka rufe, sai dai yazo ya gama kewayen shi a gurin ya tafi ya ƙyale shi, amma in aka buɗe to kaman an kira shi ne, ƙanshin abin zai sa ya biyo, yazo ya ci abun ko ya sa ma cuta a ciki. Amma in ko aka ce an rufe, yanzu misali muhallai da ake da su, muhalli shi kuwa. Abunda yake kawo, ko ke rage ƙwari a muhalli da abubuwa shine, na farko dai had da tsaftace gurin da ake kwanciya, ko ake zama. In ana tsaftace shi ko da yaushe, ana share shi kuma sannan ana amfani da magunguna, wanda suka dace na ƙwari, to, babu yanda za ayi wani ƙwaro ya zauna a wuri, ko ya zauna zai mutu. Ko koma bai mutu ba yaji magani, dole zai tashi a wurin ya canza wuri saboda yana san rayuwar shi. To, wannan shi ne ta wannan hanyan. Sannan ta fuskan tsafta, in ka duba ba wanda zai so ace gashi an shigo gidan shi, ƙila anga wani abu wanda zai rage mai ƙima, kaman yanda ake kallon shi a waje, saboda yanda yake ƙila tafiya, ba za a ce za a samu wannan a gidan shi ba. To, kaga abu ne wanda, hanyoyi da za a bi shine gurin tsaftace gurin sharewa, da fesa magani, da kuma kar a ci abinci a zuzzubad dashi a ƙasa. To, in aka ci abinci a kafa to wannan dama an kira ƙwari ne, su zo suma su baje kolin su a wurin, su sa muku cututtuka wanda suka ɗebo, kuma du wanda yazo ya taɓa in ba wai ya wanke hannu bane, to wannan abun, tabbas zai shafi hannun mutum, in kuma yaje shi ma bai wanke hannu ba ya abu, to tabbas akwai cuta da zai kama shi. um

Ah kamar yadda muke gani a nan gaskiya kayayyaki na kanti da kuma wanda aka ƙera suna da banbanci na kanti abu ne wanda inji yayi, shi kuma na wanda aka ƙera hannu ne yake yin shi in nace hannu ne yake yi, to ya nake nufi kenan to, to barin in yi bayani shine wannan kamar yadda muka sani, gurin da yake ƙerawar, gurin ne zaka same shi akwai zigazigi akwai kuma zigazigi shine wanda ake hura wuta dashi sannan akwai rushi maƙishi wanda ake sa ƙarafa ƙarfuna sosai a cikin ko akwai ƙarfe wanda ake bugar ƙarfe dashi tunda in ƙarfen da ake so a sana'an tashi noise um shine yakan kasance a wannan wurin za'a sa shi yayi in ya ruru to daga fitowa da shi, akan yi amfani da ƙarafunan da yake cikin domin momolashi kuma idan muka duba zamu ga kayayyaki wanda suke da inganci a wurin mu shine kayayyakin ƙira duk abinda za'a ce ma in ka duba ma zaka ga wanda ko bana ƙira bane banbancin nasu ma ai bama kusa bane na ƙira yakan fi wancan aminci saboda na ƙira zaka daɗe kana amfani shi shi kuwa wannan da ka fara amfani dashi, ƙila sun sa mai roba ne ma shi kuwa wannan zai iya yiyuwa ma kaga ansa mashi abun roba, aa ƙarfe da ƙarfe ne zai amfani dashi kuma ya baka abinda ake so, kuma zaka jima sosai kana amfani dashi ta fuskar inganci da aikin da zakayi, shi kuwa wannan gaskiya ba zai yiyu kai wannan daɗewar dashi ba Ina! abune wanda bazai yiyi wanda zaka ce sai kayi wannan daɗewa dashi sosai kana amfana dashi yadda ya kamata tunda in har zakayi amfani da na ƙiran, to zaka ga, idai zakayi amfani dashi sai ka wanke ka ƙaƙale shi, to za kaga ingancin shi shima wancan ɗin, dole in kayi amfani dashi, amma dai wanda yafi inganci dai, shine gaskiya na ƙira saboda babu a ciki, shi kuwa wannan za'a zo ma da abu ne kamar na zamani amma ba haka yake ba.

um shi kuma gaskiya anan kamar yadda muka gani akwai dabarori dayawa. Yanzu in muka dauka noman rani, noman rani abu ne wata dabara wanda ake amfani da ita wurin in mutum ya gama cinye aikin damina toh da ya tashi kawai kafin ma ya gama abinnan kafin ya cire wannan amfanin dabara ce mai ze shuka wata, abunda ze yi da rani. Kuma sannan na farko ana yin amfani wannan dabaran ne saboda wurin shi kanshi a ingantashi dayake wurin in damina ta zagayo dada shuka gurin ba sai an gaya ma wurin an gyara shi ba guri ne zaka sameshi fyas fyas duk kuma abinda aka shuka a gurin shi ya banbanta da wanda ba gurin ba saboda irin takin da yaji na lokacin da ake aikin rani agun. Kuma wannan dabarace mai kyau ace an yi aikin damina an yi aikin rani toh abu ne mai kyau wanda zakaga mutum ya samu ribobi. Toh duk wanda zeyi aikin damina yazo yayi na rani toh uwar tabuga dashi. Ai maganar shan kwana ma ba karami ba ne, maganar hira aga kawai dan kaya kadan mutum ya taba amma ka ji ana lissafin wasu kudade kawai, kudaden ma ba kanana ba manya manyan ma sosai. Toh wannan ba karamar dabara bace, wannan sabga saboda an yi kudi ba’a gane ba ko wani wuri ku kooo wani na’iya na duniya shine da dabara sunada dabaran da suke yi. Amma wannan dabara ita ce ta wanda manomi ze yi ta kuma ya alokutan da yayi da kuma amfanin da ya samu irin riba hada kudi wannan da damina na gaba in ba wahala yake ma gurin daman an riga an horashi.

Ah ta nan hanyar da akebi na ciyar da iyali ba tare da kuma an sayar da kayan noma ba shine na farko dama in aka cire shi kayan noman aka aje shi a gida inda za'ayi amfani da shi to shi yana kebe kawai za'a dinga debowane ana amfani dashi kuma sannan daman mutum yana da sana'an da zaiyi misali daman wani zakaga dan kasuwa ne ah wani dama kila shi me dinki ne wani shi ba dinki yakeyi ba akwai sana'oi da yawa wanda mutum zaiyi to dabaran da akeyi shine tunda ka riga ka aje kayan abinci yanzu baka bukatan kaje ka saida shi domin a cida iyalin ka kawai abinda zai rage ma shine sana'an da kakeyi kake juyawa shi ya rage ma kawai ka nemi na cefane wanda ya anshe ka duk wani al'amurorin ka da zakayi na rayuwa ta hanyan zakayi domin ka ciyar da iyalin ka ba tare da ka saida wani kayan noman ka wanda ka noma shi ba kuma saida kayan noma ai wannan abune wanda babu dabara a ciki yauwa rashin babbar rashin dabara shine ace kayi noma ka sayar to dole sai ka nema kuma duk ri lokacin da zaka nema dai dai ya kara kudi shi kuma wanda kayi ka saida shi akan kudin da wannan bai kai ba to amma babban dabaran shine komai naka gashi ajiye na abinci abinda kawai ya rage ma mutum shine kayan cefane shi ko wannan kayan cefanen abu daya aje mai shine in daman mutum yana da sana'an shi to inya fita kawai zai nemo na cefane ne inda zaka ga ya danganta wanima zaka ga ai kila mota yake dashi wanda zaka ga ya fita yaje yayi haya ya samo abinda za'ai cefene dashi yazo ya bada ya koma mutane da yawa suna dabaru sosai inda wani zaka ga aikin kifi yakeyi ingin ci ne ta haka ne ya rage kawai ga kaya nan

kamar yanda muka sani yanda ake addu'a na ruwan sama daga lokacinda aka lura ga shukuna sun bubusshe sunyi yaushi sun fara mutuwa wasu ma sa'anan babu wani ruwa wanda ba'a ruwan sama toh za'a hadune mutanen gari ayi shela akan rana kaza za'a fita rokon ruwa shikuma kaman yanda mukasani akan rokon ruwa kaman yanda addini yazo dashi yanda ake rokon ruwa za'a fitane waje bayan gari kamar masallacin idi da akeyin idi za'ayi za'a tafi toh kafin atafi kowa kowa da yanayin shigar dazeyi wani zakaga yasa wani da rawanin shi wani zakaga ya sa kaya buji buji wani ze sa kayan malum malum ne za'a fita in akaje bayan garin nan yanda akeyi sallar idi za'ayi sallah raka'a biyu sai a roki Allah wannan farin da muke dashi mukeyi yanzu toh ya canza mana ya zama muna samun ruwa to awannan lokacin kamar yanda Annabi sallalahu alaihi wa sallam yayi yakan juya mayafinshi ne kan Allah ya chanja to su kuma wasu a wurin ba juyawan suke wasu kayan sune rigar sune suke juyawa su juyata daga yanda take zuwa wani abar taciki tazamo ta baya akan bukatan Allah ya chanja mana daga wannan farin rashin ruwa da akeyi zuwa kama ruwa sai mutane daga nan sai akamo hanyar gida abubuwan da mayake faruwa shine wani lokacin tun daga gurin daga yin wannan addu'a kafin mu dawo ruwa baku dawowa gidama sai yawanci ruwan sama ya zaneku wasu kuma a'a bayan sai an dawo ne sa'anan kuma za'a fara samun ruwan da har sai wani lokacin ma ruwan yakewa har sai shima anje anyi rokon dakayar da ruwan

um kamar yadda muke gani anan cigaba da ruwan sama ai in ana maganan bada ruwa mata um zasu iya bada ruwa ga ko menene amma kuma ba zasu iya ruwa ba uhm abinda mun sani abinda muka gani kuma muka sani alla ne kawai wanda zai iya yin ruwa amma dai bada ruwa mace ko namiji abune wanda za'a koya ma mutum koda ace mutum ma bai iya ba za'a koya ami zai iya a cikin kankanen lokaci amma kuma yin ruwa yin ruwa ai sai wanda ya halicci ruwa shine kawai zai iya bada ruwa amma su mata ai tsakanin su da nan sai dai kallo bama mace ba har namiji kai duk duniyar ma kowa sai dai kallo a wannan bangaren mu iya kanmu amfani da ruwa amma indai wai bada ruwa ne ake magana wannan kaman yanda aka saba zasu iya bada ruwa amma dai yin ruwa sai wanda ya halici ruwa su mata bazasu iya wannan abun ba maza ma ba zasu iya ba mutum ma gaba daya dai ba abinda zai iya amma indai ana magana akan na bada ruwa ne wannan ba shakka mace ko namiji su zasu iya bada wannan an halarta mata zasu iya bada wannan ruwan sosai ma kuwa wannan abune wanda yake ta fuskan ko wane irin fuska bawai matsala bane wannan abu haka yake zasu iya bada ruwa ta ko wane fuska domin shayar da amfani amfani bama anfaninika misali inka duba zaka gani gurin in flawa ne ma in plawan ne gaya nan zaka gani cikin irin makarantu da ake dasu wani wurin zaka ga mata su suke bama plawa ruwa dana cikin gida ma wanda ake sawa saboda karin lafiya zaka gani ai yawanci ai akwai gurin da basuda masu aiki su matan gidan sune suke amfani da karfin su wurin ba wannan abun ruwa saboda ya kawata gida da gun yayi kyau sosai

Kaman yadda muka gani muka sani, janta mutumin da zai iya kiran ruwan sama kaman yadda ake yi in an nemi ruwan sama daman mun sani, jagoranci ne wanda malami malamin nan ko masanin addini sannan bicin ya san addini mai tsoran Allah, sannan bicin mai tsoran Allah ne ya na da takatsantsan ko mutum mai mutunci wanda shi ne zai zama jogora na al'umma a lokacin da yake wannan kiran ruwan domin samun ruwa toh zaman shi jagora ya san ya kamata shi ne yake ba da daman cewa shi ne mutumin da ya chanchanta ya kira wannan ruwan saboda an san Allah yana amsan addu'an bayi na gari toh zaman shi wane ne ai zai yi sai ka ga ana ta murna ai an san wannan bawan Allah ne ba wani abu da zai sa ba za a ko da a ce wani ya zo zai soke shi wani saboda, mutune ai ba a iya yi masu, amma wani zai iya cewa zai soke shi ko da wani ya yi niyan zirtan shi ya yi aikin banza, ba abinda zai hana buƙata a wannan lokacin kuma kaman yadda mu ka gani muka sani shi kiran ruwa ai, duk da mutane ne suke yin shi gabaɗaya amma kuma wanda ya ingancin mutumin da zai yi wannan kiran a gaba shi ne malami na gari da al'umma shi ya ke jagorantar duk wani al'amura na su da za suyi na yau da kullum kuma ko miye suke buƙata, wurin shi za su bayyana domin su tambiye shi sannan shi ma ya gaya masu duk wani hanya da ya kamata a ce mutum ya bi don um sannan shi ne kuma zai iya nuna wa mutum har yanda shi ma zai iya bi in ya na so a kira ruwa in ilo yace shi ba shi a garin sa ya toh wannan karatu ne kawai karatu ne wanda zai bayyana wannan kamar kamar yadda muka gani sai mutum yayi karatu mai zurfi.

Manoma na fuskantan kalubale da yawa ta fuskan amfani da rediyon ga wannan irin rediyon saboda wai akwai abubuwan da kila kai baza ka taba ji ba sai ta amfani da rediyo to taya zaka fahimce wannan kalubalen saboda yi gaba daya rayuwan mutane ya takaita ga jin labaru ne na wanda amfanesu to ace mutum be jin rediyo sannan kuma ga kalubale mutane kuma sun saba da tun da domin duk wani tsoho daka sani zaka ganshi yana tare da rediyo yana jin labaran duniya duk wani abu da ake watsawa yana sauraro to duk wani abun da zai amfaneshi yana mai duk wani abu da ko wanda ba zai amfaneshi zai kokarin ya kauce mashi tabbas zai kokarin ya kauce mashi a yayin da yaga wannan abun an kau shi ba amfani bane gareshi kuma ba amfani ga wanin shi ba abunda zai yi shine kawai ya kyale wannan abubuwan ye shiru domin hakan?? zai iya zaman bar[????] [?????] babban kalubalen da kuma suke fuskanta manoman ace kana cikin jin rediyo ace gashi chan an kara kudin taki na manoma koko ace an rage kudi na manoma kai baka jin rediyo sannan ga sauki chan sauki ta samu amma kai kuma kana chan saboda in sauki ta samu mutane guguwa suke da hanzari da saboda su je su samu wannan garabasa da sauki saboda su sameshi yana bukatan ya samu sauki a rayuwanshi to babban kalubale ne ace an an bayar da um garabasa me girma mutum shi kuma be samu ye amfani da wannan medium balle yaji ba tunda tunda kai shugaba ma da muka sani shugaba zai magana yace an saukar da abu to doko shi kanshi um um abubuwan masarufin yabanya shi kanshi zaa iya zuwa a ce an kara mashi kudi tunda farashi ko da yaushe chanchanzawa yake

a radio transisto mahimmancin gaskiya yanda girma game da saboda manomi duk wani abu dayake samu annashu wa da in dadi da yake ji ta wannan radio na cin manomi bai damu ba ya kwashe su tun daga fitowar rana har koma wan ranar nan yana tare da shi bai taɓa samun damuwa ba saboda dasho shi ne suke cikin ta wanda suke bayyana mai duk wani abu da yake bukata ko to labarai yafi su labaran da ake so domin radio to mahimmancin shi shine babu wani abu da yake faruwa wanda bai sani nba komi da yake yi yana saurara yana ji yan saurara yana bi sannan kum a duk abu... afanin su mutanen ku da basa amfani dashi kuma basa ci su bama su ci ba balle amma su kuwa da suke amfani dashi a mastayin tushen nishadin su basu d wani gurin da ya wuce wannan wanda zasu je su dan ko irin nishadantar wa da ake na bayan fage wasu dan lokuta abu ne wanda yake dan nishadantar dasu kamar yadda suka kasance suna bi har su dan taka kuma sannan suyi wasa da fatanya a cikin gona suyi wasa da fatanya a cikin gona kaji suna kirari irin su du wanda kirari suna ana musu kirari su zo su zo sai suna kama saboda amfani da da kuma mahimmancin sa kuma mahimmancin duka shine abun da ya ksarance wanda duk wani mutum ya kamata ace yana ji yana saurara domin amfaninshi da al'umma mutane gabaki daya to wannan hanya ake kawo sakonni sosai wanda yake kasancewa a haka wannan a takaice kenan.

Hanyoyin zamani da ake bi wajen a ga an kiwata irinsu zomo tsuntsaye kamar irin su baru dama kifaye .to shi kamar baru ana amfani da gidaje a da ana musu amfani da wasu tukwane kwarya a ɗaira su a saman bishiya ko a saman gini nan suke yin kiwon su su haife yara su hayayyafa. To amma da zamani ya zo za a gina masu gidaje a yi musu kofar mai guda biyu zuwa uku a yi musu wunduna tagogi kenan ta yadda iska zai rika shiga ta wannan tagogi za su riƙa shiga idan suka fito kiwo. Wasu wuraren a harkar zamani ba ma a fita sai a bar su a ɗaki su yi shawagi ba za su fita ba su na kiwon su a ɗaki ba sa yawo domin gudun raba su da cutarwa ko kuma mutane masu farautar su. Shi kuma kamar zomo shi ma ana masa gida ne, idan aka yi masa gida ana ajiye shi a ɗakin da ake ajiye su ana musu dandamali ne da turɓaya ba a barci ya yi ƙasa saboda shi yana tono ya gudu ta kasa yanda ake yi kenan. Shi kuma kifi ana masa tafkeken dam ne a tara masa ruwa sai lokaci zuwa lokaci ana canza masa ruwa yana kiwo a wannan irin wurare ɗin

a anan babban tsawon gani da wannan a transistor radio mikkey badawa abu ne wanda yake lura da yanda abubuwa suke tafiya na gona to dole in za ayi magana akan shi to akwai abubuwan da suma ya kamata ace an haɗa anyi magana akan su domin suna tafiya ne tare saboda duk abun da zasuyi gashi an kawo shi yana kula da wani abune domin ci gaban shi kanshi wannan abun saboda mu mutane in aka kawo abu na ci gaba to wasu sukan ɗauki abun da muhimman ci ko kuma wasu kuma sukan ɗauke shi dai gashi nan dai to taya za'ai taya in ɗauki wannan abun an ɗauki wannan abun ne ya zamo wajibi kowa ya kasance yana kula dashi kaman yanda abun shikuma yana kula da a abubuwa ne na noma to yana tasiri tin daga shi kanshi shukan baicin shi kanshi shukan yana tasiri ga zamani da ake ciki da kuma ƙara bin ƙasassarin noma da wayar da kai ba tare da ansha wahala ba in za'a sha wahala yanzu shi yana amfani ne domin na'ura ne wanda ze kula dasu a cikin sauƙi da sauƙaƙewa ba kaman yanda abubuwa ke tafiya da gudana da ba a'ah abu komai ya riga ya canza yanzu kawai abune wanda za'a yishi cikin ƙwanciyar hankali yanda da ko ba'a wannan ba wannan ci gaban yanzu sauƙi da ci gaba ya samu wanda ah mutane zasuyi farin ciki in mutanen sunyi farin ciki sannan mutane sun samu wani sauƙi ne a garesu saboda sunada abunda ze duba musu duk wani abu da suke yi koko a'ah abune wanda sauƙi ya samu to shike nan yanada amfani sosai tin daga rashi amfanin shi kuma abubuwa zasu dinga samun matsala to duk abinda zakayi dashi ba tare da ana dudduba shiba lokaci zuwa lokaci za'a iya samun matsala kamar haka

kamar yadda muka gani anan ah soya shi ko tafasawa ko gasawa abune wanda yake da amfani ga ah shi shi ko ince shi wannan dankali na turawa yanada tasiri wanda duk daga ciki ɗaya daga cikin abun da aka mai to abune wanda mutum ze amfana dashi ajikin shi sannan shi kan shi samun abun me amfani ne yanda amfanini shi ya kasance tintinni to haka zakaga kowa ya kasance yana amfana dashi saboda yin amfani dashi yana ƙara lafiya ana amfani dashi ne wai dan kasancewar shi me daɗi ne shi a'a ana amfani dashi ne saboda abune me amfani duk wanda kuma yay amfani dashi zaka ga ya kasan ce cikin farin ciki da annashuwa in ya kasance cikin farin ciki da annashuwa to mutane ma zaka ga sun kasa shi kashi daban daban baicin ace mutane sun kasa shi kashi daban daban to duka duk wani irin nau'in amfani da mutum zaiyi da wannan abun zaka ga to wanne a ciki yayi tafasa shi yayi gasawa yayi ko soyawa to dukkan su abune wanda yake da amfani da lafiyar jikin mutum kuma da nishaɗin da mutum zakaga yanayi ya danganta da aciki wanne mutum yake amfani dashi domin da ko wanne irin shi kanshi ah zirga zirga da nazarin yadda zaka ga mutum yake yi harkokin shi ba tare da samun wasu matsala ba na rayuwa sannan yanayin amfaninshi a jikin mutane kuma yanada yawa saboda duk wani abu da zaka gani indai wannan abune wanda mutane suke amfani dashi to a daidai wannan lokacin zaka ga akwai cuta wanda take allaƙe da wannan abun wanda in yaci abunnan mutum ze iya samun wata cutar domin yin amfani dashi kuma ze raba abubuwa tin daga yunwa baicin yunwa sannan kuma ze ƙara ma lafiya

a wannan ɓangaran in muka duba zamu duba mu gani shi dankalin turawa abu ne mai tasiri mai amfani wa ɗan adam sannan yuwuwarshi da yanayin amfaninshi na ciwan lafiya. To abu ne wanda zamu ce ya taka rawan gani sosai saboda duk da za ka ga abu ne mai daraja sosai tunda ba kowa ne ma za ka ga yana saboda mutane da yawa ma ba sa da kuɗin da zasu cishi saboda sai dai yaga suna amfani da wanda aka saba na gida ba na turawa ba.

Kaman yanda muke gani a nan gurin cin ganyan umm fatanshi bayasa wata cuta balle sai dai ma ya karawa mutum lafiya saboda tana karawa mutum lafiya sannan tana kare mutum daga kamun cututtuka da yawa yawancin cututtuka na jiki cututtuka da mutane da kasala da menene har sugar yauwa har umm cutan siga tana kare mutum dashi saboda har me yake da suna likitoci da kansu za kaga suna kira suna maganan mutane su dinga amfani da sosai kawai na farko ita kanta tana ƙara jini sosai tana ƙara jini da lafiya sannan ga yanayin duk irin cututtuka da mutum indai yana amfani dashi to zai samu kariya babba wanda wata cuta baza ta iya zuwa ta shafe shiba kuma rashin yin amfani dashi dama kamar yanda na gaya a baya na magana na yana kawowa saboda duk wani abu da kagani indai sunan shi ganye ko abinci to magani ne saboda a daidai lokacin da wannan abun zaizo akwai wani abu wanda zaka ga cutane wanda rashin cin wannan abun to zai iya haifar mutum da cuta a jikinshi saboda rashin yin amfani da wannan to in muka duba zamuga abu ne me kyau wanda muka samu zamuyi amfani dashin yanda ya kamata saboda gujema abubuwa da yawa. Kuma haka zamu gani to iya fatan nashi yana ƙara lafiya kuma yana gyara jiki da patan jikin mutum ma zaka ga tayi kyau sosai gwanin ban sha'awa. Amma kuma duk wanda be sani ba to zai tana kawo wani matsala amma wannan bata kawo wani matsala a jikin mutum saboda tana da amfani sosai yauwa tana da amfani sosai kamar yanda zaka ga amfanin nata gasunan sun kawoshi da yawa da yawa yauwa tun daga kan um cutan siga, ƙarin jini, ƙara lafiya, kasala da sauransu duk ana amfani dashi a wannan guri.

um Kaman yadda muke gani anan dabaru na tafasa ko soya dankalin turawa abune wanda yake ta’siri ajikin mutane saboda akwai yanayi na mutane inka duba zaka ga ga wani abun inganci misali kaman dankalin turawa in muka daukeshi abune wanda yana tasiri sosai tin daga shi sanshi tafasa shi zuwa tinga zakaga wasu sai sin soya zasuyi wasu kuma zasu fara tafasawa ne sai su soya to yanda yake tasiri na farko yana da lafiya ga jikin mutane baicin lafiya ga jikin mutane sannan yana kara abubuwa abubuwa wanda zai kara ma mutun lafiya sosai wanda a koda yaushe in har mutin yana amfani da wannan abin to tabbas zai san yayi amfani da shi saboda yanayin lafiyan mutin dakuma abubuwa saboda ko tasirin shi acikin al’umma tasirine wanda an dade ana amfani dashi tin tini har ila yau ba daina amfani dashi ba to rashin amfani da wannan abin zaka ga ga tabbas yasa ma mutin um abubuwa dayawa kaman yadda in muka duba akwai kaman yadda in muka duba soy soyawa inda mukeyi acikin al’ada duk wani irin cuta da farko in zaka duba tafasawa duk wani cuta dayake cikin wani abu da aka sa sa to zakaga tabbas wannan abin ba shi saboda tafasa tafasa wa yana kona duk wani cuta dayake jiki sannan in aka zo gurin sha shima kafin yazo ga jikin mutin shima tabbas a lokacin yariga dik wani abu dayake jikin mutin ko jikin wannan abin ya zamo zai zama babu shi ko yayane kwatakwata zai zama bashi to sai zama ya riga ya tsaftata sannan yanda mutin zai samu lafiya ga gabobin shi sannan ga chikin shi soda inda ace wannan abin daidai lokacin da yayi amfani dashi yana da wani illa ko matsala to tabbas shi zai sami matsala saboda irin abinda ya kasance acikinshi na cuta amma to an mai amfani da soyawane ko dafawa saboda mutin ya mishi babban amfani wurin lafiyan shi da karin gina um lafiyan shi da kuma kareshi da wasu cututtuka sabida kaman yadda muka sani wanda yake kara lafiya ga jikin mutane

um kamar yanda muke gani wannan shikuma tazon ko tazim abune wanda tsirrai da dabbobi sune suke samar da wannan abun yawwa tsirrai da dabbobo sune suke samu da wannan cuta samar da wannan cuta to kamar yanda muka gani a a nan zamuci a abune me magana akanyinshi yanda tsirran da dabbobin suke samar da ita wannan cuta to taya za'a iyayin bayaninta anan gurin danyan dankali abune wanda akwai abunda dole in ya shafeshi zai iya samun wani au'in cuta daban wanda hanyoyin da muka gani akwai abunda inya taɓa wani abu zai bada cuta ne akwai abunda shi kuma inya zo dashi um zaka ga ba haka bane amma dankalin burara da muke ganinshi a baleran da yake na asali wanda kuma in muka duba xamuga bileran da ya taka rawar gani ga masu amfani dashi ga kuma rashin ga kuma rashin sanin sanan amfaninshi sai ga ana a ba ae rashin sanin amfaninshi sai kaga ana wasa dashi to wasan dashi da akeyi tunda abune me tasiri ga fa'ida da amfani ga mutane gasa mutane da ƙara musu lafiya bacin ya ƙara musu lafiya da ƙarin jini da karesu daga kamuwar cututtuka abune wanda daidai tagun kamar yanda mukace abun ne wanda dabbobi da tsirrai suka samar dashi to tabbas ba shakka abunne wanda tabbas zai samu saboda dabba ba inda bata shiga su kuma tsirrai duk inda tsirrai yake dabba na nan to garin shige shigensu ne to bi can bi can kurɗa nan wannan abu ke samuwa a taƙaice kenan kamar yanda muke gani

Kamar yadda muka gani, shi kuma anan um rashin adana dankali ba dai-dai-dai ba, tabbas za'a iya samun cututtuka da yawa saboda akwai abubuwa da yawa wanda za su zo su sami shi. Cutan baccin sun sa mishi cutan na farko. Muna da abubuwa da yawa tun daga kan baira, burgu da wasu irin kwarirrika wanda mu ba za mu san su ba saboda wurin da za mu adana duk wani bun da za muci dole sai ya zama wurin dai mai kyau ne sannan ba wani gurin da za'a dunga samun abun da zai dinga shigowa ya na gwaguyan shi balle balle har ya sa mai cutan da mu. Kuma in muka zo muka yi amfani da shi za mu sami cuta in muka duba za muga bera abu ne mai ɓanna ga karime-karimai duk abin da ya gani sai ya lalata. Shi ma burgu abu ne wanda yake da barna in aka ajje abu ya dunga tiba kenan taba wancan dauka wancan yi wancan yi wancan to kamar yadda muka gani. To amma shi ko rashin adana so saboda wurin da za'a adana shi kanshi dankalin dole sai ya zama ya kasance wuri ne mai tsabta. Sannan dankali ya na san um ya dinga samun, bai so a ajjiye shi wuri gunda kamar kar da yadda ake, in aka sayo dankali ba a zuwa kawai a samu wuri a ajje shi. Za'a samu guri ne, haka rami ake yi sai a saka dankalin a cikin ramin sai a dibo yayi sai a sahi to yin mai wannan abu da aka yi shi ne zai bashi daman a dade ana amfani da shi ba tare da ya samu wani matsala ba. Saboda duk lokacin da aka tashi amfani za'a je a cire wancan yayin ne a debo shi sai ka ga to danshin da yake samu na ramin ba zai bashi daman ya lalace ba ko wani abu ya zo ya shafe shi. Amma kuma in in ba hakan akai mai ba za ka ga yanci in ya sami iska da yawa zai tattamike zai tattamike zai yi rashin in ya samu iska da yawa sannan kuma ya dinga samun rana amma daga lokacin a wannan rami ne na musamman ake musu sai a sa su a ciki yadda ba za su rinka samu a bin da zai tabu ba.

um dankalin da yake da kore kokuma tsuro um na cikin lambu um tabbas yana da hatsari saboda nafarko, dankali abune wanda in yana danyen shi, in yana ɗanyan shi to ba zai yu a ce kawai kazo wai ka kama cinshi ba na fara koren na yananuna alaman be gama yi ba, sannan wannan tsuro na shi shedun wannan in yayi ya rike ne sai ya fara tsuro ko da an cireshi in aka hada su a wuri daya in har akwai wani abu a gefansa to zai fara a kwai babban hatsari ga shi mai koran, saboda dankali indai yana wannan koren ko ba kore inka cika cin shi yanzu zai batama ciiki yanzu zai bata ma ciki cikinka ya kulle zai kulle ka kamu da ciwan ciki nan take nan take za ka kamu da ciwon ciki babu abu kuma ga wanda yake da babbanci wanda ake shuka shi akwai na lambu na farko kenan akwai wanda ba a lambu ya ke ba a ciki yake inda ba lambu ba a lambu ba, to ko wanne za ka ga yana da na shi amfani da mahimmancin sa sabida in muka duba kyau shi lambu guri ne wanda yake koda yaushe cikin lema ba za ka samu lambu a ce wuri ba danshi da lema ba shi shi kuma duk a bin da ya samu wannan 'ya’yan shi yana sa dawamamman tofi ne za ka ga kaga duk da haka dankali yana son wuri mai lema saboda rashin leman yana sanyawa ya mutu to na lambun yafi garanti amma shi kuma wurin da ba lambu ba indai ya samu ruwa mai kyau za kaga ya habaka ya bunkas sosai, amma wurin da yake da lema zaka yafi manya sosai, amma yawanci za kaga rabi ya yi baki-baki a jikinshi saboda yana yin ruwa da ya samu a wurin idan ruwa ya masa yawa yana masa illah wani lokaci dankalin da ba na lanbuba in ya samu wuri yana zuba 'ya-'ya wani lokaci idan dadi ya masa yawa sai dai ya baza ma ganye iya ganye za a samu

idan muka duba za muga rashin yin amfani da magungunan su kansu wadannan kwari na gona yana haifar da abu da yawa saboda duk tshukan da za ayi da nangira reto ba zai yuyu kawai ka ce ka zo wuri kayi shuka ks barshi ba tare da sayan magunguna n feshi wanda za ka kashe kwari wanda su hansu shi kanshi zai yi girma nandanan ba tare da ya bata lokaci ba sannan kuma rashin yin amfani da maganin kwarriai ya kan kawo illa da cuta ga shi kanshi abun da aka shuka shi da dankalin sannan shi irinnan fa abu ne da muke amfani da shi to. dole ne mu ingananta shi da magunguna kuma yana amfani tindaga in ya fito tindaga yanayin noma da za amishi da magununa da za a sa mishi shi ne zai ba da dama tinani yin zai yi girma da wuri kuma girma sosai amfani da irin wannan magungungn shi ne zai tai maka masa wajan kare shi da wasu irin da wasu irin cututtuka da za su iya kama shi saboda kwarin nan suna cuta to in har muka ki suwo magungun na roba sabida faisawa to na farko shi kanshi ganyan za su yi fata-fata da ganyan sannan in sun yi fata-fata da ganyen shi kan shi kwayoyin da ke kasa ba za su bar shi ya zauna lafiya ba za su je su ci in sun ci kuma cuta zai kama shi ta yadda mu in mun yi amfani da shi wata cuta za ta zo ta samai mu ba tare da mun sani ba sai dai daga baya ln ciwo ya rafke mutum daga baya a dauke shi ranga -ranga shi wannan kwayoyi abu ne wqnda ya zama mana wajibi sai mun suwo shi mun yi amfani da shi domin ganin mun tsira saboda magungunan da za mu yi amfani da su ta yadda kowa da kanshi zai ya samu ya tabbatar ma wannan noma da aka yi to anyi abu ne mai kyau ba abubuwan da bai dace ba dole mu kare kammu da abun da muka shuka domin sa mishi wnnan magunguna na roba dan kare kammu

kamar yadda muke gani a nan suna fiskantar kalubale masu yawa saboda yanayin amfani da saboda rashin amfani da abun da su dace a lokacin da suka dace to shi ne yake sa duk wani abu da suka yi ya zama ya lalace bai da amfani to amma anan za mu duba muga shi ne shi wannan dankalin turawan shi wannan dankalin turawan abu ne wanda muke amfani da shi a koda yaushe ko da yaushe tun da muna amfani da shi ko da yaushe kuma muna shuka shi to ya zama wajibi mu sayo magunguna domin mu dinga fesawa domin faisa su shi ne zai kare su daga wannan abubuwa daga duk wani abu da muke tsoro ya kama shi saboda haka bubban kalu balen da suke fuskanta shi ne yadda suka yi sakaci suka bar gonan to kwari za su zo su mamaye su cinye shi saboda haka kafin a farga duk sun rigansun la'anta wannan abun wanda ko da a wannan lokacin an je an dawo sannan za aga har da rashin babban kalubalen shi ne rashin ruwa da za a samu to rashin ruwa da za a samu shima babban barazana ne ga manoma muga noman yadda za su iya fadawa kowani abu, tun da yanayin da muka gani shi wa'yannan abubuwa abu ne da dole sai mun mu lura da su sosai da sosai sabida kiyaye lafiya abin da ya kamace mu a cikin ko wani hali kuma kamar yadda muka gani babban kalu balen shi ne rashin ita kanta kiyaye abun sannan i akwai makiyayan da su ke futowa da dabbobin su babban kalubalan shi ne za su fito kamar masu kiwan shanu da awaki sukan fito su zo gefan gonan kawai su sakin maku wa 'yannan dabbobin su cinye muku ganyan suyi kaca-kaca da wurin kaga wannan ana tafka babban asara an lalata mai gona saboda haka wannan shi ne asalin babban kalubalen da suke fiskanta daga shi sai na kwari na kwari abu ne mai sauki za a saya magani a fesa amma ko shi wannan in suka zo suka cinye kila ma sana diyan mutuwan abun kenan yauwa in ba hakaba to zakaga wannan shi ne a takaice kamar yadda na yi wannan bayani wannan shi ne babban abun da suke fiskanta.